Kuchikora kweana adoko kwakanaka kunyanya nyanya mwana achiri mudoko ngendaya yekuti unosanganawo neshamwari okura eikona kureketa neamweni zvakanaka mwana unodzidziswawo kunyora mwana unodzidziswawo kutobhuya neamweni .

Ana adoko anofana kuende kuchikora kofunda. Kuenda kuchikora kofunda ari ana adoko kwakanakira kuti mwana unofunda kureketawo neamweni. Unotofunda kureketa mashoko akanaka unofunda kunyora mazwi akasiyana siyana anozoita kuti aone kuone mabasa kana akura.

Zvakana kuti mwana weshe aende kuchikora achiri mudiko kuti aone kufundiswa kuumba mazwi aya anozoita kuti akone kunyora uye akone kuzotsvakawo mabasa mune ramangwani semunhu unenge eikona kunyora nekureketa neantu.

Chiro chakanaka kuti mwana wega wega arimudodori aende kuchikora mwana afaniri kukurudzirwe kugare pamhatso asi kuenda kosangana neamweni kuzvikora paanohlongana neamweni payani unofundawo kureketa zvakanaka neamweni unofundawo kunyora mazwi akasiyanasiyana anozoite kuti akone kuumbe mashoko.

Kuchikora kwakanaka kuenda. Kuchikora kunoda kuti mwana umwe ngaumwe aende akapfeka zvakafanana neumweni. Azvidi kuti mwana aende akapfeka zvakasiyana neumweni ngendaa yekuti zvinoita kuti mwana uwowo arambe eifunga nhamo dziri kumhatso kwake asazokona muchikoro mwake maningi ngekuti anenge achizviti inini ndakasiyana neamweni ngendaa yeyi

Kuende kuchikora kwakanaka maningi. Antu akaende kuchikora pane mishando inonyorwa ngeanhu aya anenge eiafundisa pazvidziro. Izvi zvinoite kuti ana azhinji akone kunyora nekuerenga.

Kuende kuchikora koofunda chiro chakanaka mwana wega wega mukati mwendaramo yake unofana kuenda kuchikora zvinonakire pakuti mwana unokone kurrketa neamweni zvakanaka chero muntharaunda mwaanenge eigara unoziye chakanaka nechakashata chaanenge afundiswa kuchikora.

Kuenda kuchikora kwakanaka. Kufunda kwakanaka kunovhura ndxondo dzeantu. Kazhinji antu akafunda eiona zviro zvakanyorwa zvinoita kuti anyase kuzwisisa uye zvinodetsera pakufunda.

Zvakanaka kuti mwana mudoko aende kuchikora achirimudodori, ohlongana neamweni veitamba variyo pamweni pacho veifunda mabhuku veinyora. Kuti mukati mweupenyu hwake azokona kunyora zviro zvinoreketa uye azokone kuzvishandira eione mari yake.

Mwana wega wega, mundaramo yake unofanira kuenda kuchikora. Kunyanya nyanya achiri mudodori . Mwana uyu, akayenda kuchikora, ngxondo dzake dzinofunga zvakanaka. Mwana uyu anozokonawo kuti muneramangwana ayende kumushando ezvishandira hemeni, ezvibatira mari yake ega.

Kuenda kuchikora murivana vadoko chiro chakanaka maningi munonofunda zviro zvakasiyana-siyana. Pamweni pacho mune meitotamba nematicha enyu, mweidzidziswa kuimba mweidzidziswe kutamba. Izvi zvinoite kuti muntu akure akagwinya mwiri vake.

Kuende kuchikora chinhu chakanaka kumwana wega wega ,mwana wega wega muntaramo yake unofanira kuende kofunda, izvi zvinodetsera kurodze pfungwa dzemwana uye mwana unokura akangwara mwana unokonewo kuzochengeta abereki ake, mhuri yake nentaraunda yaanenge agere.

Kuende kuchikora chiro chakanaka anhu eshe anofane kuende kuchikora kofunda ndokuti akonekizoshanda eyiwone mare yekutu awane kutenga zviro zvaanoda uye anokonawo kunyora nekukone kureketa neanhu meyizwanq zvakanaka.

Kumhatso kwatinogara, tinogara kazhinji takabawanda maningi. Azhinji edu tinobagara naana mbuya, ana sekuru, ana atete, ana taita. Zvinokombidze kubatana, kuite chiro chimwe.

Chiro chakanaka kuti mwana wega wega aone mukana wekuenda kuchikora, abereki anokurudzira kubhadhara mare ana yekuchikora kuti aende koofunda, ngendaa yekuti mwana angafunda azokunesi mune ramangwani, unokone kudziemera eitsvakirawo mari yekuzvifundisirawo ana ake.

Ana adoko anofanira kuende kuzvikora. Zvinoadetsera kuti mbavha dziite shomani munharaunda dzakagara antu akasiyana siyana. Uyezve zvinoitawo kuti muntu mangwani akone kuvhurika ndxondo dzake. Akone kuzvishandira mune ramangwani rake.

Kuchikora kwakanaka kuenda maningi nendaa yekuti kunoito kuti ufunge, kunoito kuti ndxondo dzako dzirodzeke. Pachikora pega pega panofanira kuva pakachena kuti vantu vadakarire kupafunda paine mvura yekumwaa nendaa yekuti mvuraa indaramo.

Mvura upenyu. Pasina mvura apana ndaramo. Mvura inodiwa maningi pangaa pamhatso mungaa munyika mungava muzvikora, ngendaa yekuti anhu azhinji angatofa ngenyota.

Kuchikora kuende kofunda kwakanaka kunyanya nyanya chikora cheana adoko pamweni pacho munenge mqeitoshansisa zvikwenjere mweizvibatanidza zvikwenjere zviya zvemabhotoro akasiyana siyana kugadzire kuti zvirire zvorira mwotoemba mweidakadzwa murikuchikorayo.

Kufunda chiro chakanaka, kuenda kuchikora chiro chakanaka, kunyanya nyanya mazuwa atakurarama ano, mwanasikana weshe unokuridzirwa kuende kuchikora kuti akone kugara ndaramo yakanaka, akone kushandisawo masai sai akushandiswa mazuwa ano mukureketa neanhu nemukutsvaka mabhuku akasiyana siyana ekufunda.

Kuende kuchikora kwakanaka maningi kuenda kuchikoro kunoita kuti mwana mudoko kana kuti muntu avhurike ndxondo dzake aziye chakanaka nechakashata muntaraunda yaanenge akagara. Izvo zvinobetsera kuti pani nentaraunda ine antu anehunhu hwakanaka.

Chikora cheana adoko chakanaka kuenda maningi ngendaa yekuti chinoite kuti muntu akone kudzidziswe kunyora pamweni pachona kuzvikorayo mune mweitochengeterwe mabhuku, mabhuku ekuti ana anyore kana kuti zviro zvekurya zvavanenge vauya nazvo zvichengeterwe pakanaka.

Kutamba kwakanaka maningi. Amweni anotambe bhora remirenje, amweni anotambe bhora remaoko amwe eikaba. Zvinoita kuti munhu urerukirwe kufunga maningi pane matambudziko aunenge uchisangana nawo.

Chikora chega chega chakanaka kuenda chingaa cheana adoko kana cheanhu akuru asi chinofane kuite zvimbuzi zvekuti anhu arashire mvura yawo izvi zvakanaka panekuti munhu aitire peshe peshe kana akaitira peshe peshe anorwara zvirwere zvakasiyanasiyana.

Kufunda chiro chakanaka mwana wega wega anokurudzirwa kuenda kuchikora kofunda kuti aone kuzozvichengeta mune ramangwani ake aikona kuti azochema nevabereki vanenge vakamubara kuti azoendeswa kuchikora akaendeswa kuchikora akaita upenzi anoita ega akaita anoita Ari ega asaita mukana wekufunda.

Kuchikora kunosiyana siyana vantu vanoendayo vamweni vanokona maningi zvekurumba nekutamba mabhora vamweni vanokona mune zvemaoko vamweni ndovanokona maningi mumabhuku Saka mwana wega wega unofana kupuwa mukana wekuenda kuchikora kuti mubereki aone zvinoita mwana wake amukurudzire aende mberi aiita izvozvo .

Kuende kuchikora kwakanakira kuti umweni unotofundiswa kushandisa maoko ako kugadzire muchini dzakasiyana siyana izvi zvinozokudetserawo mundaramo yako kuti ukone kuone mare weizvichengeta iwewe pachako uye nemhuri yako.

Zvakanaka kuti muntu ega-ega mundaramo yake aende kuchikora . Chikora chakanaka maningi ngekuti chinodetsera kuti munhu ashande mabasa emaoko, awo anozomuchengeta mune ramangwana ake, eiona mare yekuzvichengeta pachake nemhuri yake.

Zviro zvakanaka kuti mwana wega-wega aende kuchikora ngendaa yekuti mwana unokwanise kuona chipo chaainacho kana ari kuchikora akagara pamba haachioni. Umweni unenge ane chipo chekushandisa maoko ake mukushandise maokomu unokwanise kuzoshandavo eirarama basa rakanaka. Kana kutozopinza amweni antu mabasa emaoko anonga eikona iyena.

Kuenda kuchikora kwakanaka maningi. Kunyanyanyanya kuenda kuchikoro cheanhu akuru ngendaa yekuti kunovhura nxondo dzemuntu. Zvinoitawo kuti munhu aone shamwari dzakasiyana siyana, dzinobve kunyika dzakasiyana siyana. Mopane fundo yakasiyana inodetsera mukurarama kwemuntu.

Zviro zvinodadisa kuti muntu eienda kuchikora kunenge kwakachena maningi, zvikora zveshe zvinofana kuite nzvimbo yekuti antu anenge echitambira mushure mekuerenga mabhuku antu anofana kumbitawo eitamba zvinokurudzirwa.

Kunoenda kofunda kwakanaka maningi. Kunyanyanya kufunde zvemaoko ngendaa yekuti munhu akafunde zvemaoko unokone kuzvishandira. Munhu akafunde zvemaoko unopinza amweni mabasa zvinoita kuti nyika ienderere mberi.

Mazuva ano andu akukurudzirwa kushandisa masaisai mukufunda eitsvaka zvaanenge afundiswa kuchikora zvasingazivi eitsvakawo zvimweni zvavanenge vasati vatofunda kuti zvidetsere pakufunga kwavo nepakufunda kwavo .

Ende kuchikora chiro chakanaka maningi antu anoende kuzvikora zvakasiyana siyana amweni anoende kuchikora chekufundire kuite zviro zvemaoko kuzvikora uku kunoite kuti muntu azokone kuzvishandira uye azokonawo kuchengeta mhuri yake.

Kuende kuchikora kofunda chiro chakanaka ngendaa yekuti zvinoita kuti muntu azobudirira mune ramangwana rake. Akone kuzvichengeta kana kuchengetavo mhuri yake asi zvakanakavo kuti muntu aenda kuchikora amboitavo nguva yekuende kotamba. Zvinota kuti muntu atwasanuse makumbo ake, uye akure akagwinya maningi.

Mishando yemaoko ndoyakanakisa maningi mazuva ano ngenda yekuti mundu akazvishandira nemaoko ake unokasira kuone mare, mari inokasira kupinda mukambani ngenda yekuti unokwanisa kudzidzisa amweni angatove ana ako kana hama dzako mabasa emaoko awa zvodetsera anhu eshe akawanda.

Chiro chakanaka kuti munthu wega-wega aende kuchikora ,ofundiswe kushandise maoko ake, kunyanya-nyanya kuita mabasa emaoko, ngendaa yekuti mabasa emaoko anokona kuita kuti munhu akone kudziraramira. Anoitazve kuti. munhu akone kuponza amweni anhu mabasa.

Zviro zvakanaka maningi kuti muntu aende kuchikora oofunda. Koofunde mabasa akasiyana-siyana kunyanya emaoko. Anozodetsera muntaraunda dzaanenge akagara. Odetserawo kuti iye awane mare, eirarama. Detserawo kuti ntaraunda dzaanogara unopinza anhu mishando.

Mazuva anaya vantu vanofanira kuenda kuzvikora zvakasiyana-siyana kofunde zvemaoko. Ngendaa yekuti umwe naumwe ane chipo chake umweni haana chipo chekuverenga mabhuku asi une chipo chekugadzira zviro ngemaoko izvo zvinozobetsere ndaramo yake.

Kuende kuchikora kofundiswa chiro chakabaanaka maningi. Amweni anofunda zvakasiyana siyana. Umweni unokone zvemaoko, umweni unokone mabhuku. Saka, mwana veshe munyika ngaapuwe mukana wekuenda kuchikora koofunda.

Kuenda kuchikora kwakanaka maningi munhu eifunda akapfeka zvakafanana nevamweni ana ngenyaya yekuti kunoita kuti udhibane neamweni ana anobve nyika nenzvimbo dzakasiyana siyana kunoita kuti uonewo anokufundisa wacho weivhunze muvhunzo zvakasiyana nekufunda weishandise zvekubaya nemasaisai ngenyaya yekuti unenge urikuretu ngemunhu wacho.

Kuenda kuchikora chiro chakanaka maningi kuti antu aende koofunda. Antu azhinji akaenda kuchikora, anofundiswa zvakasiyana siyana. Amweni anofundiswa mabasa emaoko izvi zvinozoita kuti azozviraramira. Uye azokona kupinza amweni vantu mabasa munyika yavanenge veigara.

Kuchikora kwakanaka maningi anhu anofunda zvakasiyana amweni anokona mukunyore mabhuku nekuerenge mabhuku amweni ndooanokone zvekurumba mitambo yemikaboyo yebhora amweni anokonao kuemba munhu unenge eikona kuemba unokwanisa kutorarama mukati mweupenyu hwake kubudikidza nekuembako zvkanaka kuti munthu weshe aende kuchikora.

Zviro zvakanaka maningi kuti mwana ega ega mukurarama kwake aone mukana wekuenda kuchikora ngekuti zvimomudetsera mune ramangwana rake. Zvinomudetsera kuti aone mushando wekushanda ngendaa yekuti unenge eikonawo kunyora, unenge eikonawo kureketa nevamweni. Zvakanakazve nekuti vanenge vachisangana nevanhu vakasiyana siyana, izvo zvinodetsera kuti mwana aonewo shamwari mukati mendaramo yake.

Zvikora zvega zvega zvine mureza yenyika yayo. Chimwe nechimwe chikora chinofana kuita mureza. Izvi zvakakoshera pakuti zvinoratidza kudada kwemuntu wemunyikayo kudada nenyika yake.

Chiro chakanaka maningi kuti muntu eisvike pachikora pega-pega, pange paine chikwangwari chinobhuya zvidzidzo zviri pachikora izvi, kuite kuti munhu alasire kuona kuti chidzidzo chaanoda kufunda chiripo ere, kuti chisipopi ,otsvake chimweni chikora, chine zvidzidzo izvozvo.

Zviro zvakanaka kuti mwana ega ega awone mukana wekuenda kuchikora. Zvikora zvinosiyana kune zvikoro zvinenge zvakaakwa ngemakereke akasiyana siyana. Zvakanakawo kuti mubereki eienda kukereke yaanoenda, aendese mwana wake kuchikora chekereke iyoyo.

Ana anokurudzirwa kuenda kuzvikora akapfeka zvakachena zvakashambidzika zvakafanana veshe kuti anobva kuarombo, anonobva kuapfumi apana anoziya kuti uyu wabve kuri ngekuti eshe ana anenge akapfeka zvakafanana izvi zvinoita kuti anobvawo kusina mare maningi asanyanye kutambudzika mupfungwa aone ingatei akafanana neamweni.

Chiro chakanaka kuende kuchikora, kuchikora kunoite kuti munhu aziye kuti ramagwana rinoraramwa sei, kunoite kuti muntu avhure ndxondo dzake, kunoite kuti munhu afunde nechiro chachona, sekuti pamweni pacho anenge eida kufunda pamusoro pembudzi, mbudzi yacho anotoibudisa kuti iwewe uiziye kutichi chinonzi mbudzi.

Anthu anokurudzirwa kuenda kuzvikora kofunda kuti remangwani ravo rive rakabajeka. Pachikora panofanira kuva pakachenawo kuti anthu aone kufunda veidakara uye kuti varambe veida kopafunda.

Pachikora pega pega panofana kuite mhatso yekuti antu anenge eimboenda eierenga inenge ine mabhuku akasiyana siyana. Antu akaende mumhatsomwo anofane kunyarara eipane mukana yekuerenga kuti vazwisise zvavakafunda kana kuti zvavachazoda kufunda.

Kuenda kuchikora kwakanaka. Kunoita kuti ramangwana remundu wega wega ringe rakanaka maningi. Azokona kuzvishandirawo mune ramangwana make. Pachikora pakachena, pachikora panodadisa. Pachikora panoita kuti ana azwe kuda kofundapo ngenda yekuti panenge pakachena.

Zvakanaka kuenda kuchikoro , zvikora zvinosiyana kune zvikora zvenyika kune zvikora zvemakereke saka umwe naumwe unokurudzirwa kuenda kuchikora chaanoda kuti mwana wake ramangwana rake ringe rakajeka .

Kufunda chiro chakabanaka maningi. Kuenda kuchikora kwakanaka maningi ngendaa yekuti kunoite kuti muntu akone kuzozvirarama mune ramangwana, eizvidetsera, achiwane mare, wechishanda. Uye zvinoita kuti muntu ndxondo dzake dzione kushanda idzi.

Kuende kuchikora koofunda kwakanaka maningi ngekuti pamweni pacho munhu unotofundiswa kubika. Munhu akakona kubika kunyanya nyanya ari ndombi zviyani zvinomudetsera mune ramangwani ngenyaya yekuti unokone kubikirwa mhuri yake. Unokone kubika echitengesera anhu eiraramise mhuri yake.

Kufunda kwakanaka, kuenda kuchikora kwakanaka. Amweni anhu anokone kushanda nemaoko awo kuchikora zvinoita kuti atogadzira michini yakasiyana-siyana. Unotoona amweni eigadzira michini inozotoshanda muzvibhehlera zvakasiyana. Anhu eigarira, anenge asikakoni kugara ogara, anenge asikakoni kuhamba eishandisa michiniyo.

Kuenda kuchikora chiro chakanaka maningi kune zvikora zvinotobika antu aoryirayo amweni anenge atobva kanyi asina kurya anodetsereka maningi ngekuti anorya zviro zvinoumba utano hwavo zvinozoita akure zvakanaka Saka vantu veshe vanokurudzirwa kuenda kuchikora kunyanyanyanya vana vadoko.

Ana she anofanira kuenda kuchikoro ofunda ofundiswa zvakasiyana-siyana. Amweni anokona kunyora kuverenga amweni anokona kuita zvemaoko. Saka zvakanaka maningi kuti mwana vega-vega, aone mukana vekuenda kuchikora kuti azoone ramangwana rekurarama rakanaka.

Kuchikora kwakanaka kuenda nyanyei chikora chaantu epakati nepakati asikazi kukura maningi kana kuti asiri adodori ngendaa yekuti ukapedze chikora ichi unokwanisawo kutozvishandira mabasa ako emaoko weitoraramawo weitoonawo mare yako.

Kuchikora kwakanaka kuenda, kana kuine pekugara. Zvikora zvisina pekugara azvidakadzi kuenda kwezviri. Mukagarawo makaita anhu airi airi, zvakabaanaka maningi. Asi tinokurudzira kuti muntu agare ari umwe umwe, ngendaa yekuti amweni anhu anozoningire zvinenge zveinyorwa ngeumweni, kunyore izvozvo pamweni zvakatoshata peyani.

Kuenda kuchikora kwakanaka. Kungava kuzvikomana zvidoko kana kuzvindombi. Ngendaa yekuti zvinoita kuti akone kuzvingwarira mune ramangwani rawo. Agarewo zvakanaka. eende kumishando.

Chiro chakanaka kuti mwana wega wega awone mukana wekuenda kuchikora kunyanya nyanya kumajaha ngenda yekuti ndoana baba emangwani. Saka akaenda kuchikora anofundiswa kukona kuchengete mhuri, kukone kuzvishandira izvo zvinova zviro zvakabanaka maningi.

Kufunda chikora kwakanaka. Kunyanyanyaya chikora chamazuva ano. Chinoshamisa kuti vantu vanenge eiringire zviro pamatandemutande. Mweinonana nevantu ari kure mweibhuirana. Ngemichina yakasisyasiyana yamazuva ano inoshandiswa. Ngendaa yekuti zvinoita kuti unowana shamwari nehama dzakasiyana siyana dzenyika dzakasiyana uye neruzivo rwunobva kunyika dzakasiyana siyana.

Kufunda kwakanaka maningi, kuerenga mabhuku, munhu akaerenga mabhuku zvinodetsera kuti asaramba eifunga funga maningi, zvinodetsera munhu kuti aah, pfungwa dzake dziroredzeke.

Zviro zvakanaka maningi kuti mwana wega wega mukati mwendaramo yake aonerwe mukana wekuenda kuchikora ngendayekuti akaende kuchikora uunokone kufunda unokone kudzierengerawo mabhuku izvi zvinozoita kuti oshanda unokone kuraramisawo ana ake ne mhuri yake eichengetawo anamai ake nababa ake.

Kuchikora kwakanaka kuenda mumwe namumwe unofunda kuti aone kuzogara zvakanaka mundaramo yake eichengetavo mhuri yake. Kuchikora kunoita kuti muntu asangane neantu kunoita kuti asangane neantu achazokuroora motova nemhuri yenyu.

Kuende kuchikora kwakanaka kune chikora cheana adoko kune chekati nechanhu akuru ,kuenda kuchikoro chepakati kwakanaka maningi ngenda yekuti ndopanoanoambe upenyu apapo weipedza apapo nekushanda mabasa akasiyanasiyana nekukona kudziemerawo semuntu.

Kufunda chiro chakanaka muntu wega wega mukati mwekurarama kwake unofana kumboenda kuchikora kofunda ngenda yekuti muntu wakafunda aanesi kureketa naye unokurumidza kuzwisisa zvinenge zveibhuyiwa uye aazonesi muntaraunda mwaanenge agere misa amweni eita zvembanje nekurwa neantu maningi.

C hiro chakanaka kuenda kuchikora, uye chiro chakanakisisa maningi kutimwana akange aenda kuchikora aone kuerenga mabhuku. Mabhuku acho anofane kunge aripo pazvikoro, haikona kuti mwana unoende kotenga emene, ngekuti pamweni pacho unenge asina mari, kana mubereki wake unenge asina mare. Saka mabhuku muzvikora zvega-zvega anofana kunge arimo.

Muntu weshe anokurudzirwa kuenda kuchikora zveakura akaenda kuchikora kuchikora kwakanaka kuti anosangana neantu akasiyana siyana osangana neshamwari dzekudetsera uye kuchikora munopfeka zvakafana kwesha.

Kufunda chiro chakanaka, ngendaa yekuti munhu ukafunda unokone kurarama ramangwana rako rakabanaka maningi. Weione kuchengeta mhuri yako mune zvakanaka. kunyanya nyanya madhodha nezvimomana zvidoodori . Indaa yekuti ndozvinozokwanisa kurarama zveichengeta mhuri.

Kuchikora kuno fundiswa zvakasiyana amweni anotoona chipo chawo ari kuchikora kuti chipo changu ngeche kurumba chipo changu ngeche kutamba bhora amweni zvipo zvavo ngezvekunyora amweni zvipo zvavo ngezveku vaka saka zvakanaka kuti mwana wega wega aone mukana wekuenda kuchikora chipo chake chigobuda aone kubetsere mhuri uye aone kubetsera nyika.

Kuzvikora zvepamusoro-soro. Kweanhu akuru anhu anofana kugeze maoko awo eichena mvura yeibuda eizvionawo muzvibuko zvakasiyana -siyana kuti apo pavageza vanase kugeza zvakanaka ere.

Chiro chakanaka kuti munhu wega-wega mukurarama kwake aone mukana wekuenda kuchikora. Kune chikora cheana adoko, kune chikora cheana epakati kune cheanhu akuru. Chikora cheanhu akuru chakanaka maningi kuti munhu wega-wega ange achienda ngendaa yekuti zvinoita munhu ndxondo dzake dzinge dzeifunga zvakanaka auzogariri ndxondo ngendaa yekuti wakura uri kumakanyi asi unoramba weifunda.

Chiro chakanaka kuti munhu wese awane mukana wekuende kuchikora kofunda. Ngendaya yekuti muntu akafunda zvinoite kuti mundaramo mwake akone kurarama zvakanaka eizvi chengeta nemhuri yake. Naiye pachake unowanawo mushando yekushanda yakanaka inoita kuti aone mare yakawanda.

Anhu anofanire kuenda kuchikora chikora chine mazera kasiyana siyana chimweni ngecheana adoko amweni anenge ari pakati pozoite cheanhu akuru chikora cheanhu akuru chakanaka nekuti anosangana neanhu anobve kunyika dzakasiyanasiyana izvo zvinoite kuti anhu aone shamwari.

Kuende kuchikora kwakanaka maningi, pamweni pachona munhu unotofundiswe pamsoro pentaraunda dzatigere, kuti miti yakakoshereyi, hatifanire kutema miti muntaraunda dzatigere ,zveshe izvi zvakanaka zvinotidetsera anhu pakufema mweya unotonderedzena pakufema vanhu vawane kurarama.

Antu eshe anokurudzirwa kuti aende kuchikora koofunda, kunyanyanyanya kuti antu aende koofunde fundo yepamusorosoro. Izvo zvinozoadetsera mune ramangwani, kuti ramangwani ravo ringe rakajeka, uye kuti vakwanise kurarama veizvichengetawo nemhuri dzavo. Pfungwa dzavo dzinge dzakarodzeka.

Zvakanaka kuti munhu weshe oende kuchikora, ofunda aone kuraramisa wana wake, mhuri yake iye okone kuraramise nyika yaanenge akagara, yaakakurira ari.

Muntu unwe naumwe mundaramo yake unofana kuenda kuchikoro kundofunda ngendaa yokuti zvinovhure ndxondo yake zvinoita kuti umweni asangane nezviro zvakasiyana siyana dzinobva nyika dzakasiyana . Izvi unomudzidzisawo zvimweni zvakaita semabasa emaoko ekuti muntu akone kuzviraramira kune ramangwani rake.

Kuenda kuchikora chiro chakanaka kufunda kwakanaka maningi kunodetsera kuti mundu azorarama ndaramo yakanaka mberiyo zvakanakazve kuti mundu woguma pachikora aziye zvaanoda kuzofunda kuti aziye kuti kwanenge eifunda uchada kuzoitei mune ramangwana rake.

Chikora chega chega chepamusoro cheanhu akuru kunoenda vanoenda koverengera antu ndau inenge ine mabhuku akasiyana siyana anoenderana nezvinenge zveifundwa nemunhu. Saka munhu ega ega unokuruzirwa kuenda koverenge mabhuku kana aende kuchikora.

Chiro chakanaka maningi kuti mwana wega wega aone mukana wekuende kuchikora ngendaa yekuti zvinoite kuti akone kufunga akone kuzviraramira mune ramangwana ake Kunyanya nyanya mwero yemazuwa ano inofane kuende kuchikora kuti aone kuchengete mhuri dzawo dzemangwani ana awo aachazobara.

Kuenda kuchikora kwakanaka kune ana anoende kuchikora eibva ngelkanyi zuva ngezuva oenda kuchikora vobeka kanyi. Kune amweni anotogare kuzvikora antu anogara kuchikora ayani anokwanise kutogara ari airi atatu kana kutodarika. Izvo zvinenge zvakabanaka maningi.

Anhu akuru anokurudzirwe kuende kuzvikora. Azvina ndaa kuti munhu wakura maningi ,kana kuti makore ake aenda maningi, ungaa uri mukuru ,munhu weshe unokurudzirwe kuende kuchikora, kuti aende koofunda mabhuku, azokone kungwarira ana ake, akone kuzvingwarirawo, eitengawo zvaanoda.